Uuna omvula inaayi loka iitopolwa yimwe ohayi kala ya kukuta noonkondo, omwiidhi gwa ganya, omiti ka dhi na omafo oshowoo ehala ta li monika nayi noonkondo.

Uuna omvula ya loka omalundu ohaga kala ga ziza nawa miinamwenyo ohayi kala ya nyashuka komalutu molwaashoka otayi li omwiidhi ngoka gwa ziza gu na iitungithilutu ayihe.

Okapundja okanamwenyo hoka oka wa nawa nokutalwa miishitwomwa ayihe okatya ooniga dha ngonyoka ko okena ondapo ya pitilila. Okapundja ohakali omwiidhi ko ohakanu omeya.

Uuna pwaahena iikwatitho yopashinanena nenge iitungithi yopashinanena aantu ohaya longitha owala iikwatitho yopaunshitwe, ngaashi omiti ohadhi vulu okutetwa eta ku kuthwa oopala oonkwakola, tadhi vulu okuninga okandama nenge okantopa ko ku taagulukila.

Uudhila ohawu tungu iihandhila. Uudhila owu hole okusila omayi gawo oshimpwiyu nuuna ga tenduka ohawu kala tawu kongele uudhilona wawo okulya nokuwu tonatela sigo wa ningi omawawa tawu vulu okutuka kuwowene.

Oshimbungu oshinamwenyo shimwe oshikumithi noonkondo. Oshimbungu oshimbanda sho kashi na oonkondo dho kudhipaga oshinamwenyo .Shimbungu oha li owala iinamwenyo mbyoka nenge tu tye oonyama ndhoka dha thigwapo nale kiinamwenyo iikwawo ngaashi oonkoshi nomatotongwe.

Ombuga kayishi lela ehala lyoku kaliwa kaantu molwashoka mombuga kamuna evi ewanawa lyoku kuna iimeno, mombuga kamuna omiiti dhoku gondja. Mombuga ihamu lokwa omvula oyindji yoku talameka omeya.

Ngele owa hala oku ninga nenge okumona oshimaliwa oshindji muule we thimbo efupi tameka oshikunino shoondjuhwa, ondjuhwa muuyuni wo payife odhina omikalo odhindji dhoku dhikokeka meendelelo , opuna oondjuhwa dhokulya, oondjuhwa dhokuvala omayi noondjuhwa dhokulandithwa.

Oondjuhwa oshimwe shomiinamwenyo mbyoka iipu okusila oshimpwiyu. Aanafaalama yoondjuhwa ohaye dhi tula owala moshikuku taya kala tayedhi tulileko iikulya nomeya dho otadhi koko ngaaka, kadhina naanaa uudhigu owundji.

Oohi ngele odhakala mehala itaaadhi silwa oshimpwiyu ,mwa kaka nenge muna oombahiteli , muna omeya inaaga yogoka otadhi si. Shika ohashi monika ngele wa penduka e to adha oohi dha kangawala kombanda yomeya.

Ongolo oshinamwenyo oshiwanawa okutala, shi na omagulu omale nothingo onde. Ongolo oyi na omatotona gesila lyongaya yo ihayi li pevi nandonando. Ongolo oyi hole okulya pombanda yomano hoka ku na iitayi mbyoka tayi monika nawa.

Muuyuni wanaka nena aanafalama oye hole okusila oshimpwiyu oondombe dhawo dhoohi oshimpwiyu, mono hayoopalekemo kehesiku taakuthako oonguwo ndhoka dhili kombanda yomeya.

Omahala gamwe ngoka geli pokuma pwa kukuta noonkondo, unene tuu mombuga moka ihaamu mono omuloka, kagena naana omiti nenge tutye omagumbo. Naantu ohaya tila okuka kalamo, oshoka kayeshi kutya otaya ka hupilamo ngiini.

Okulonga omapya oshinima oshipu payife okuna omashina gayoolokaokuna omashina gokuna, omashina gokuhelela, omashina goku pulula nomashina gokuteya. Omashina ngaka ihaga longitha sha ohaga longitha omahooli.